Qonni yeroo tokko tokko akka adabbii hafuuraa taatee natti mul'atti! Halkan guutuu hojjettee, guyyaa guutuu lafa dheedhiirra deemtee garuu yeroo dhumatti bu'aa malee deebitu baay'ee nama gaddisiisa. Lafti akka harma haadhaa natti fakkaattu turte, yeroo itti gubattuu fi qal'attu akka diinaatti natti jijjiiramti!

Biqiltoota jechuun wantoota lafarratti biqilanii guddataniidha. Isaanis kan akka mukaa, kuduraaf muduraafi magarsiisa taa'aniidha . Biqiltootni lafa bishaan qilleensaafi aduu irraa nyaata ofii qopheeffatanii

Seera kabachiisaa jechuun sirna heeraa fi seerota biyya tokkoo keessatti tumaman kabachiisuuf, beeksisuuf fi hojii irra oolchuu irratti kan xiyyeeffatu, nageenya hawaasaa fi mirgaa mirkaneessuuf kan raawwatu jechuu dha.

Kuduraalee jechuun biqiltoota lafa irratti biqilan, kan nyaataman yeroo baay'ee magariisa ta'ani dha. Kan akka Kaarotii fa'a. Muduraaleen immoo biqiltoota midhaan isaanii baala isaanii utuu hin ta'an midhaan isaanii nyaatamu dha. Kan akka Muuzii, Paappayyaa fa'a.

Qoricha aadaa jechuun qoricha madaallii qorannoofi muuxannoo aadaa hawaasa tokkoorratti hundaa'ee bineensota, Biqiltoota yookanimmoo uummama biraarraa kan oomishameefi dhibee fayyisuuf kan gargaaru jechuudha.

Faashinii jechuun sirna uffanna, faaya rifeensaa fi miidhagina qaama namootaa agarsiisa. Yeroo fi iddoo waliin kan jijjiiramu jechuudha. Faashiniin haala ammayyaa, aadaa, yeroo akkasumas fedhii dhuunfaa irratti kan hundaa'uudha.

Meeshaaleen manaa fi waajjiraalee yoo hin jiraanne jireenyi keenya ulfaataa ta'a. Isaan kan jiraatan nyaata nyaachuu wantoota garaagaraa barreessuuf malee jiraachuun ni ulfaata ture Galata meeshaalee kanaaf.

Asxaan mallattoo ibsituu dhaabbata tokkoo yoo ta'u, bifa addaa dhaabbilee barnootaa, paartiilee siyaasaa fi kanneen kana fakkaatan kan bakka bu'udha.

Beeksisa jechuun odeeffannoo yookaan gabaasa hojii, oomishaa, tajaajilaa yookaan gocha adda ta'e hawaasa biraan akka beekamuuf qophaa'ee fi tamsa'ee qaqqabu jechuudha.

Tajaajila bu'uuraa fi gurgurtaa qinxaaboo jechuun tajaajiltoota lubbuu fi jireenya hawaasaa tiksuuf barbaachisan akkasumas wantoota jireenya guyyaa guyyaa keessatti dirqama namaaf barbaachisan dhiyeessuu fi gurguruun raawwatamu jechuudha.

Barumsa jechuun ogummaa, beekumsa fi dandeetti namaa guddiffachuuf kan baratan yookiin kan barsiifaman jechuudha.

Manneen dhugaatii jechuun iddoo dhugaatii garaa garaa kan akka biiraa, sooftidiriinkii, shaayii, bunafaa itti namaaf dhiyeessanidha. Mana nyaataa jechuun immoo iddoo nyaati itti qophaa'uu fi soorata garaa garaa namaaf dhiyeessan kan akka reestooraantii faati.

Biqiltoota jechuun wantoota lubbu qabeeyyii kan lafa irratti biqiluu fi margu, dabalataan baala, mukeen, kuduraa fi muduraa akkasumas margaa fi bosona fa'i jechuudha.

Kitaabota jechuun barruulee waayee seenaa fayidaa bashannanaa fi fayida garaagaraa irraa argannudha. Matseetiin immoo barruu gabaabaa xiqqoo ta'ee fi yeroo odeeffannoo gabaabaa dabarsuuf beeksisuuf kan gargaarudha. Gaazexaan immoo yeroo yerootti bahuudhaan odeeffannoo haaraa kan kennudha.

Jechuun odeeffannoo, ergaa yookaan waamicha waanta tokko beeksisuu yookaan namaaf ibsuudhaaf kan Beeksisa tajaajila oomisha hojii irra oolmaa sagantaa tokko yookaan hojii uumuu irratti kan fuullefatedha.

Uumama jechuun wantoota waaqayyoon uumaman, ilma namaa yookaan harka namaan hin qophaa'in kan akka lafaa, bishaan, biqiltuu fi bineensota fa'aa ti. Naannoon immoo iddoo namni tokko yookiin bineensi tokko keessa jiraatuu fi uumamaan marfamee jiruu dha.

Oomishaalee suupermaarkeetii jechuun waantota garaagaraa kanneen suupermaarkeetii keessatti gurguraman warshaa irraa argaman yookaan gurgurtaa irratti baayyinaan beekaman akkasumas tajaajiloota hawaasaan beekaman mijatanidha.

Ispoortii jechuun tapha yookiin sochii qaamaa nama bashannansiisu akkasumas dandeettii qaamaa fi dorgommii irratti kan xiyyeeffatudha. Ispoortiin nama fayyaa qabaachisuuf, gammachiisuuf yeroo tokko tokko fayidaa gurguddaafis ni gaggeeffamu.

Elektroniksii jechuun qorannoo fi tajaajilaawwan teekinooloojii yeroo ammaa kanneen elektroniksii fayyadaman kan ittiin hojiilee irratti xiyyeeffatudha.

Barumsa jechuun odeeffanno, dandeettii fi ogummaa haaraa barachuu fi of keessatti guddisuu jechuudha. Barumsi sammuu namaa bal'isa, yaada namaa dagaagsa fi jireenya fooyyessuuf kan gargaaruudha. Barumsa karaa kitaabootaa, muuxannoo, miidiyaa fi qorannoo irraa argamuu danda'a.

Faaya jechuun waantota qaama namaa bareechisuuf yookaan miidhagsiisuuf itti fayyadamnudha. Kanneen kunniin kanneen akka kirrii, qulfaa fi kanneen kana fakkaatan ta'uu danda'u.

Bu'uuraalee misoomaa jechuun ijaarsota guddinaa fi misooma biyya tokkoof murteessoo ta'anidha. Isaan kun kan akka daandiiwwan, buufata xiyyaaraa, bishaan, elektiriikaa fi kanneen kana fakkaatanidha.

Geejjibaa fi konkolaataawwan jechuun meeshaalee fi tajaajilaawwan sochii namaa fi qabeenyaa geessuuf kan oolan. Isaan kun karaa, daandii fi meeshaa gara garaa fayyadamanii sochii hawaasaa fi qabeenyaa mirkaneessan jechuu dha.

Meeshaalee barreeffamaa jechuun meeshaalee barreessuu , dubbisuuf fi kuusuu keessatti gargaaran kanneen Akka qalamaa , kitaabaa, xalayaa fi gabatee barreessaa fa'aadha.

Kitaaba, matseetii fi gaazexaan akka waan keessa garaa koo naaf dubbataniiti. Yeroon fuula kitaabaa banu qalbii koo keessaa akka waan balballi banameetti jechi isaan keessaa bahu tokko tokko garaa nama nyaata. Tokko tokko immoo qalbii nama haaromsa.

Oduu jechuun odeeffaannoo haaraa yookaan dhimmoota yeroo ammaa irratti xiyyeeffatanii ummataaf dhiyaatanii dha. Oduun yeroo baay'ee kan dhugoomsuu fi odeeffaannoo qajeelaa kennuuf gargaaru dha.

Meeshaalee miidhaginaa jechuun waantota qaama namaa miidhagsuuf bareechuuf yookaan of qabachuuf itti fayyadamanidha. Fakkeenyaaf kan akka ibsa fuulaa, dibata rifeensaa , dibata harkaa fi dibata miilaa ta'uu danda'u.

Kuduraalee fi muduraalee jechuun qabiyyee nyaataa nyaatamuu kan biqiloota irraa argamu fayyaa qaamaa fi qabbaneessaaf oolanidha. Kuduraalee akkasumas muduraalee vitaaminoota, albuuda, zayitawwan qaamaaf barbaachisan hedduu qaba.

Elektirooniksii jechuun damee saayinsii fi tekinoolojii Elektirikii kan ta'e sochii fi to'annoo elektiroonota xixiqqaa irratti kan hundaa'e dha. Elektirooniksii keessatti siginaalota elektirikaa sirnaan to'achuun odeeffaannoo dabarsuun ibsachuu fi jijjiiruu ni dandeenya.

Hojii jechuun humna, dandeettii yookaan beekumsa namni tokko ittiin hojii raawwatu, bu'aa argamsiisu yookaan jireenyasaa deeggaratu jechuu dha. Hojiin dalagaa, sochii yookaan hojiiwwan bu'uura jireenyaa fi misoomaa ta'an guutuu keessatti kan ramadamu dha.

Taajaajila bu'uraaf gurgurtaa qinxaaboo jechuun tajaajiloota lubbuufi jireenya namaa yeroo hundaaf barbaachisan akkasumas meeshaalee sorataa, dhugaatiifi miidhaginaa irratti tajaajilan gurguramu jechuudha. Isaan kunneen hawaasa hundaaf yeroo hunda barbaachisoofi bu'uura jireenyaa guyyaa guyyaati.

Nyaata jechuun wantoota lubbuu dhala namaa fi lubbu qabeeyyii biroo jiraachisuuf sooratamani dha. Nyaanni qaama keenyaaf humna, guddinaa, fayyaa fi ittisa dhibee kennuuf kan barbaachisu dha.

Hawaasa jechuun garee namoota tokko tokkoon kan aadaa, afaan, seeraa fi safuu waloo qabanidha. Maatiin immoo garee dhiira, dubartii fi ijoollee kan walitti dhufeenya dhiigni yookaan seeraan jiruu walii ta'aniidha.

Rifeensa jechuun wanta gogaa irratti biqilu kan qaama namaa fi bineensotaa miidhagsuuf fi eeguuf oolu dha. Rifeensi mataa irratti, gurra jalatti, funyaanii fi qaama gara garaa irratti kan biqilu dha.

Geejjiba jechuun sochii namaa fi meeshaalee iddoo tokkoo gara iddoo biraatti geessu yoo ta'u, turizimii jechuun immoo mana bashannanaa yookaan dalagaaf bakka tokkorraa gara bakka biraa deemamudha. Immiigireeshiniin immoo biyya tokko keessaa gara biyya biraatti jiraachuuf, hojjachuuf yookaan barachuuf godaanuudha.

Ogummaa jechuun dandeettii fi beekumsa hojii tokkoo sirnaan hojjechuu danda'uu yoo ta'u, aadaan immoo jireenya hawaasaa keessatti safuu, amala fi ayyaana uffannaa dabalatee akkaataa jireenya itti gaggeeffamudha.

Meeshaalee manaa fi waajjiraalee jechuun wantootaa fi meeshaalee garaa garaa kanneen mana jireenyaa fi waajjira keessatti hojii hojjechuu fi jireenya fooyyessuuf oolanidha. Meeshaaleen kunneen hojiiwwan guyyaa guyyaa keessatti kan gargaaranidha. Akkasumas haala qajeelfamaa fi tasgabbaawuu keessatti shoora olaanaa kan taphatanidha.

Muuziqaa jechuun Sagantaa sagalee fi suur-sagaleen kan uumamu gammachuu, jecha garaa keessaa baasuu, bashannanaa fi waltajjii aadaa hawwaasaa kan calaqqisiisu jechuudha.

Amantaa jechuun waaqa yookaan humna ol-aanaa irratti amanuu, kadhachuu fi safuu jireenyaa hordofuudha. Amantiin namoota gara waaqaatti jireenya boodaa fi seera hafuuraatti Kan amansiisuudha.

Hawaasa jechuun tokkoon tokkoon namootaa walitti dhufanii waliin jiraatan waliin hojjatan waliif birmatan aadaa, afaan , seenaa fi duudhaa tokko qaban jechuudha. Maatii jechuun immoo walitti dhufeenya dhiiraa fi dubartiin kan dhalatan ijoollee maatii bal'aa waliin qabaachuun bakka jireenyaa namaa kan ta'udha.

Geejjiba jechuun sochii namaa fi meeshaalee iddoo tokkorraa gara iddoo biraatti geessuu yeroo ta'u, turizimii jechuun immoo mala bashannanaa barnootaa yookiin dalagaa bakka tokkooti. Immiigireeshiniin immoo biyya tokko keessaa gara biyya biraatti jiraachuuf, barachuu fi hojjachuuf kan godaanamudha.

Daldalaa fi gabaa jechuun walii galtee warra gurguranii fi warra bitan gidduutti uumamu oomishaalee fi tajaajiloota wal jijjiiruu fi fayidaa argamsiisuu irratti gahee sochii dinagdee gaggeeffamudha.

Meeshaalee adda addaa jechuun wantoota gara garaa hojii dhuunfaa, hojii uummataa, tajaajila hawaasaa, jireenya guyyaa guyyaaf daldalaaf oolan haalotaa fi faayidaa adda addaa qaban jechuu dha. Kanneen kunneen kan akka meeshaalee barnootaa, meeshaalee ijaarsaa, meeshaalee nyaata qopheessuuf ta'uu danda'u.

Asxaa jechuun mallattoo yookaan bakka tokko kan bakka bu'u agarsiisuuf, calaqqisiisuuf kan fakkeenya ta'u dha. Asxaan Asxaa biyyaa, Asxaa Ispoortii, Asxaa dhaabbataa fi garee addaa addaa ta'uu danda'a.

Barumsa jechuun hojii ittiin beekumsa, dandeettii fi ogummaa argachuuf namni tokko baratuu fi leenjii taasisudha. Barumsi kan guddachuu danda'u karaa mana barnootaa, kutaa yookiin sirna barnootaa keessattidha.

Faashinii jechuun haala uffannaa, miidhaginaa fi bareedina yeroo ammaa keessa beekamaa fi fudhatama ta'edha. Faashiniin bifa uffannaa, faaya miidhaginaa akkasumas haalota bareedina agarsiisan waliin kan wal qabatudha.

Oomishaalee suupparmaarkeetii jechuun qabiyyee gurgurtaa garaagaraa kan akka nyaataa, kuduraa fi muduraa meeshaalee miidhaginaa uffataa fi meeshaalee elektroniksii bakka tokko keessatti si'ataa fi bilchinaan gurguramanidha

Ispoortiin akka ibidda onnee Koo keessaa boba'u natti fakkaata. Yeroo taphni jalaqabu onneen koo saffisaan rukutti, yetoo injifannoo onneen Koo olka'aa, ni faarfama yeroo mo'amuu garuu lubbuun lafa lixxu dhabdi.

Dhugaatiiwwan jechuun wantoota dhangala'aa ta'anii yeroo beelaa fi dheebuu nama baasan yookaan yeroo bashannanaa kan dhugamudha. Fakkeenyaaf kan akka bishaan, buna, juusiifa'idha.

Hoggantoota beekamoo jechuun nama hogganaadha. Gootota beekamoo ta'anidha. Kanneen haaala jijjiiramaa hawwaasa keessatti raawwatan, fakkeenyummaa fi yaada isaaniin hawwaasa keessatti fudhatama kan qabanidha.

Uumama fi naannoo jechuun waantota uumamaan uumaman, akkasumas iddoo jireenyaa uumamaan uumame qaban kan bineensota, biqiltoota fi namootaaf mijataa ta'e jechuudha.

Amantaa jechuun waaqa yookaan mana ol-aanaa irratti amanuu, kadhachuu fi aadaa amantii hodofuuti. Namoonni amantaa isaanii bu'uura godhachuun jireenya isaanii qajeelfatu.

Meeshaalee manaa fi waajjiraa jechuun, meeshaalee mana keessaa fi waajjiraa keessatti faayidaa hojii fi jireenyaaf oolan kanneen akka meeshaalee irra taa'amu, irratti barreeffamu, ittiin tajaajilamuu fi mijuu jireenyaaf gargaarudha.

Kopheewwan jechuun uffata miila eeguu fi miidhagsuuf uffatamu kan miila keessaa fi alaa cufudha. Fakkeenyaaf kanneen akka sabaxoo, kofoo fi kaalsii fa'aa

Faaya jechuun waantota qaama namaa miidhagsuuf uffataman yookaan uffannaa irratti faayamaniidha. Fakkeenyaaf kan akka kirrii, kilfa, taasaa fa'ii fi kanneen kana fakkaatanidha.

Siyaasa jechuun aangoo fi qajeelfama mootummaa bulchuu fi to'achuu irratti kan hojiirra ooludha. Akkasumas murtii mootummaa qoodinsa aangoo, seera baasuu, nageenya eeguu fi bulchiinsa keessatti hirmaachuh fi yaada qabaachuu jechuudha.

Arkiteekchera jechuun mala ijaarsa manneenii, waajjiraalee, masaraa, manneen amantaa fi bu'uuraalee biraa ijaaruu akkasumas fakkii isaanii bareechisuu fi tartiibaan uumuudha. Ijaarsi immoo ijaarsa hojii irratti xiyyeeffatu suphaa, jijjiirraa yookiin ijaarsa haaraa ijaaruu irratti hojjetamudha.

Geejjiba jechuun sochii namaa fi Meeshaalee iddoo tokko irraa gara iddoo biraatti geessudha. Konkolaataawwan jechuun immoo Meeshaalee lafaa fi nama irra deemanii Meeshaalee fe'anii socho'anidha. Fakkeenyaaf kan akka baasii , motoraa fa'aadha.

Manneen Dhugaatii jechuun iddoo namoonni dhugaatii addaa addaa kan akka Shaayii, Buna, Biiraa fi kanneen kana fakkaatan fa'aa dhugani dha. Manneen Nyaataa jechuun immoo iddoo nyaata qopheeffatamee itti nyaatamu. Fakkeenyaaf Mana nyaataa, Restooraantii fa'aa jechuu dha.

Meeshaalee manaa jechuun wantoota mana keessatti fayyadamuuf oolan jireenya manaa keessatti salphinaa fi mijaa'ummaan Akka jiraannu nu gargaaranidha. Fakkeenyaaf soofaa, bakka ciisichaa, meeshaalee nyaata qopheessan fi kanneen kana fakkaatanidha

Geejjiba jechuun sochii namaa fi meeshaalee bakka tokkorraa gara bakka biraatti geessuu yoo ta'u, turizimiin immoo imala bashannanaa, barnootaa bakka tokkorraa bakka biraa deemanidha. Immiigireeshiniin immoo biyya tokko keessa jiraachuudhaaf yookaan hojjachuuf godaanuu jechuudha

Biqiltoota jechuun wantoota lafarraa biqilan kan akka mukkeenii, margaa, kuduraa fi muduraaleedha. Isaan lubbu kan qabanii fi lafarratti kan guddatanii fi qileensa qulqulleessuu fi haala naannoo gumaachuuf kan oolanidha.

Alaabaa jechuun mallattoo bifa halluu fi Saba biyya garee yookiin dhaabbata tokko bakka bu'udha. Asxaan immoo mallattoo yookaan suuraa dhaabbata , garee yookiin gocha addaa agarsiisudha.

Hawaasa jechuun garee namaa kan jireenya waliin qooddatan seeraa fi aadaa waliin qabaatanidha. Maatiin immoo garee dhiiraa fi dubartii wal fuudhee ilmaan horatee yookaan walitti dhufeenya dhiigaan yookaan fuudhaa fi heerumaan wal qabatedha.

Daldala jechuun bituu fi gurguruu akkasumas tajaajila kennuu fi waa argachuu irratti hojjachuu jechuudha. Gabaan immoo iddoo itti bittoonnii fi gurgurtoonni walitti dhufanii wantoota bitanii fi gurguranidha.

Faaya jechuun wanta nama bareechuuf, miidhagsuuf yookaan uffataa fi qaama ofiirratti kan keewwatamu yookaan uffatamu jechuudha.

Meeshaalee miidhaginaa jechuun wantoota qaama, fuula, rifeensa, harka, miilaa fi qaama guutuu eeguuf, bareechuuf, akkasumas miidhagina namaa dabaluuf itti fayyadaman jechuu dha.

Beeksisa jechuun odeeffannoo yookaan ergaa hawaasa biraan gahuu waa'ee wanta tokko akka hubataniif akka fudhataniif kakaasuu. Beeksisni haala garaagaraatiin qophaa'uu danda'a. Isaan kunis karaa sagalee, barreeffamaa , suuraa fi suur-sagaleen ta'uu danda'a.

Oomishaalee suupparmaarkeetii jechuun wantoota suuqii gurguddaa keessatti gurguramanidha. Isaan kunneen kan akka nyaata qophaa'an, kuduraa fi fuduraa, bishaanii fi dhugaatii , meeshaalee qulqullinaa, uffata, faayaan fi kanneen kana fakkaatanidha

Seera kabachiisaa jechuun seera tumame kan namni hundi hordofu taasisuu fi tasgabbii hawaasaa eegudha. Namoota seera cabsan to'achuuf adabbii kennuu fi nagaa eegsisuuf kan hojjatudha

Meeshaalee barreeffamaa jechuun meeshaalee barattoonni, barsiisonni yookaan namoonni hojii barreessuu fi dubbisuun itti gargaaramanidha. Meeshaaleen kunneen barnoota, hojii fi odeeffannoo dabarsuu keessatti shoora olaanaa qabu. Meeshaalee barreeffamaa jedhaman kanneen akka qalamaa, kitaabaa, sarartuu fa'adha.

Arkitekcharii jechuun mana ijaarsa Manneenii, Waajjiraalee, Masaraa, Manneen Amantaa fi bu'uraalee biraa ijaaruu fi akkasumas fakkii isaanii bareechisuufi tartiibaan uumuu dha. Ijaarsi ammoo ijaarsa hojii irratti kan xiyyeeffatu, kan suphu, jijjiirraa fi ijaarsa haaraa ijaaruu irratti kan hojjetamu dha.

Meeshaalee miidhaginaa jechuun meeshaalee miidhagina qaama ofii yookiin fuula ofii ittiin eeggatanii fi ittiin bareechisiifatan jechuudha. Akkasumas miidhagina ofii guddisuufis kan tajaajilan jechuudha.

Qonna jechuun hojii lafa qotanii midhaan, kuduraa, muduraa fi biqiltoota garaagaraa biqilchuu fi horachuu akkasumas beeylada kunuunsanii oomishuu jechuu dha.

Meeshaalee miidhaginaa jechuun wantoota qaama, fuula, rifeensa, harka, miilaa fi qaama guutuu eeguuf, bareechuuf, akkasumas miidhagina namaa dabaluuf itti fayyadamnu jechuu dha.

Geejjiba jechuun sochii namoonni beeyladaa fi meeshaalee iddoo tokkorraa gara iddoo biraatti geessuuf tajaajiludha. Konkolaataawwan immoo meeshaalee lafarra deemanii namootaa fi meeshaalee deddeebisanidha.

Hojii jechuun dalagaa tokko kan nama fayyaduu fi waa fiduuf hojjetamu dha. Hojiin wanta nama sochoosu, dandeettii fi yeroo ofii akkasumas jireenya ofii fooyyessuuf kan hojjetamu dha.

Ispoortii jechuun tapha yookaan sochii qaamaa kan nama bashannansiisu akkasumas dandeettii qaamaa dorgommii irratti xiyyeeffatu jechuudha. Ispoortiin fayyaa eeguuf , nama gammichiisuuf taphatama. Ispoortiin badhaasaa fi fayidaawwan hedduuf hojjatama

Qonna jechuun lafa qotanii midhaan, kuduraa fi muduraa biqiltoota biqilchuu akkasumas immoo horii kunuunsuu kan of keessatti hammatudha.

Miidiyaa hawaasaa jechuun qindaa'ina tamsaasa odeeffannoo fi wal quunnamtii namoota adda addaa gidduu tti marsaa interneetaa irratti raawwatamu, wal quunnamtii odeeffannoo qooduu akkasumas waliin mari'achuuf kan tajaajilu dha.

Meeshaalee manaa jechuun wantoota garaagaraa kanneen mana keessatti fayyadamuuf oolan jireenya guyyaa guyyaa salphisuuf bareechuu fi tasgabbii uumuuf kan barbaachisan jechuudha. Fakkeenyaaf kan akka teessoo, minjaala, meeshaalee nyaataa fi kanneen biroo

Hawaasa jechuun namoota tokkummaa, aadaa fi hariiroo waliin qabani dha. Fakkeenyaaf hawaasa magaalaa, hawaasa baadiyyaa dha. Maatiin immoo namoota dhiiraa fi dubartii, daa'imman, abbaa fi haadha irraa ijaaramani dha.

Giddu gala bashannanaa jechuun iddoo namoonni bashannanuu, boqochuu fi gammachuu argachuuf itti walitti dhufanidha. Fakkeenyaaf kan akka paarkii bashannanaa, siniimaa, dawwannaa bakka adda addaa iddoo bashannanaa jennee waamna.

Geejjiba jechuun sochii namaa fi meeshaalee iddoo tokko irraa gara iddoo biraatti geessuu yoo ta'u; Turiizimii jechuun immoo imala bashannanaa, barnootaa yookaan dalagaaf bakka tokko irraa gara biraa deemamu dha. Immigireeshiniin ammoo biyya tokko keessaa gara biyya biraa tti jiraachuuf, hojjechuu fi barachuuf godaanuu dha.